kuuni manu maa asanni nooho? maminni fuulinno? mayi anna ofoolinno ?maricho uddirino? maa suxinno? uumoho maa ulgu'lino? haaloho maa usudhino? badhesanni hige maayi noo? haku bayichu mamati?

Kuni aleenni misilete aana leellanni afamanni noohu babbaxxino garinni biifinse duucha awawa worre loonse biifinsoonniha leellishshanni noonke misileeti tini yaate

Xaa yannara qajeelshu roso uyinnanna addi addi wedeli qajeelsha adhite babbaxino haqu uduunni looso loosanni leeltanoha ikanna konni uduunni horo maati?

Dikkote mereersha ikkanna leellanno baaychi konni baaychira babbaxino garinna dani hidhinanni minira ikkannori qaamattote gari afamanno insano duumo tuma salaaxa w. k. l.

Mitto mittowa olu uduune qodhanohu labbaha calla lawano dagate ikkirono mite mite daga mereero rosamino meeyi beetto amaxite ollama dandiittano labbahu ledo taalo.

Sagale uyiitanno addi addi horo maati tenne sagalle loonsooni gari hiitooho ise worre heenooni sayiine loosantinohu mayiiniiti kuni qooxeesi hiitooho

kowiicho mannu massanni nooha lawannohe? me'u manni geshshi nooha lawannohe? kuni manni hiite amma'no harunsannoha lawannohe? hiito ikke no uurre noonso ofolle no mannaati?

nabbambe niwaawete amado garinni Fushshitini? Qunquma loosate umo assa yaa, qeelantu garo qeeltu garora uytanno hasiisannori maati? Qeelantu assitannori maati?

Tini base leelishannori maaati tenne basera leeltanno qalaqamu haqqe uyiitanno kaa'lo maati tene basera leeltanno baattote ofolla gari maa lawanno

mannu wayii giddo maa assanni leellanno? kuni dirame leellanno mannni maa ugaaxanni nooho? qulu'me fushshateetinso insanni doogo sa''ani nooho ?

Tinni beetto udidhino uduunni maa ikasi leelishano? Beetto angaseranna baccasera seesu uduune wudhite nooha ikanna kunni uduunichi maati? Haloho maa usudhite no?

Konne mine addi addi elekitiroonikisete uduune hiranni mine ikanna Konne mine heerano elekitiroonikisete uduunni mayi wolqa horoonsire loosanoho horosino maati?

Kaameelu manna mitu darginni wole darga rahotenni sayisate horoonsi'nanniha ikkanna konni kameelu dannasinna isi iima maa horoonsi'nanniro lae xawise kuli?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? makeenna mayra marte noote mannuno mayra mare nooho

Fafe leelanni noori maatti? Beettu mayi giddo offolle nooho? Maricho loosanni affammanno? Alibbasiinni daganni noo mancho maa udidhe maa amaxiitte noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ispaaltete doogonna hattono sayiikile oofanni noo beetto leellishshanno.

Baadiyyete ollii gawarete mini manni rosantino mimmito kaa’lantan- no doogga aante noori giddo hiitteenni kulantanno? Kuri lamu maricho yaamantanno? Woroonni uyinoonniri giddo lamente mittu gari anga suudinni loon- sanni malaati hiikkonneeti?

Tini misilete aana leeltano biire uyiitanno horo maati biire loonsanihu mayiiniti aanase seesinse loonsooniri maati ise noo base maricho leelishanno

Safe meemmo kuri assine gananni garanna ise horo xa dume diafano yaa dandiinanni korkaatuno baadiyyete coye seekkite dibuuxano hattono dargano diuyittano.

Gobba lophotenni badhera higguro, dagoomu dancha heeshsho hee’ra didandaanno hattono Heeshshote hasiisannore ikkado sagale, fayyimmate agarooshshenna roso garunni afi’rate kaayyo ajjannohu mayirati?

Kunni kalaqonna qooxeessa ikanna konni qooxeesira addi addi muronna mannu galano Minna leeltanoha ikanna konni qooxeesira heedhano muro su'ma kuli?

Sumudu sidaamu quchumira mereeroho woy mudukkoho. hawaassi quchumira yaano sidaamu qoqqowi mootimmara qarra quchuma ikkino quchumi hawaassi giddo afamanno sumudaati.

Kunni dargi booharanni darga ikanna mannu babbaxino dargunni daye booharanni gangalatano dargaati Konne darga lowo womaasha fushine loonsoonniha ikanna kawichi mayi horo afi'nanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuri elekitiroonkisete maa assinannireeti mama horoonsi'nannireetikka

Ortodokisete ama'no manni cu'amate ayaanna ayirisanni nooha ikanna kunni manni ayaannu Barra mittimmatenni fule ayirisanoha ikanna konni manni gido umoho dunke hee'noonnihu maati?

Duuchu Danni agatto nooha ikanna tinni agattono dibisanotenoso didinbisaannote? Angate aanna wodhe noori maati? Tene agatto aanna noohu sumudu maa xawisano?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? wayi aana harannohu jalbu mayinniho

ooso rosu mininni daggu? Loosoho fullohu heellakkonna billawa waa’linohu minira dayhu gedensaanni hayishshi’re uddi’re biife mine ofollanno Qumuce Soommita keere galitto?

tennehu danu maati? su'muno maati? maayinni haa'noonnite ? tini worimete yaate . mayinni loonsoonnite ? beessallano labbanno .ikkollana di xumate .

Kuni tuma lawannogu haanju maati? Mannu loonsohonso kalaqamu jirooti? Baattote qansoonni so iima uurre mulla no? Duumo rumushsho afi'no sagaleetinso maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Sumudu nna borro leelishshannori maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu mageehu uure noo? Maa loosanni noohoya?

Minnu waalichoho hiitto qalame ganoonni saanqinni cufamminno? qaccuwa qachuwatte maa woroonnisi? Uullanni qole shiinqa muro mayi giddo kayiinsoonni? Naffaraho ma buurre calla asinoonni? Manchu mama uure noo?

kuni kaameeli horo maati? maa assanni nooho? hiitto ikke uurre nooha lawannohe? danasi hiittoho? hiitto baatto iima uurre no?kaameelu badheennimarichi leellanni noohe? kaameelu uurre noo baatto biiffannote?

Kuni leellanno sicci maati? Maa leellishanno? Danisino hiittooho? Hiittee gobbaxawisanno? Aanaho kayinsoonni misile mayinnite? Tenne gaamora miilla ayeeooti? Ninke gobba gaamo ikkitino?

Kaamelu mine gamba yee mayra uurrino ? Kaamelaho badheenni xallinannihu taargu kiiro doyichote giddo noo 2 kiiro maa kultanno ? Kameelu taargi kiiro aana laatinete fidalenni borressinoonnit "AA" maa kultanno ?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni doogote callu mamira haranni noo makeenaati woy kaameelati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Beettu mayi aanna ofolle nooho? Dariga konne maatti yinnanni?

Tenne Maro baattote loonse kaanseenna fultanota ikitanna su'maseno qunqumasho shaanna yine woshinnanni tenne muroti horose maati? Tenne murora mamiichose intanni?

Kunni manootti hiitte gobba woy hiitte moottimma giddo noo gashaanootti? Maa asittanni woy loosanni nooreetti? Mama ofolitte nooya? insa ayiootti ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ijaaraho. kuni ijaari afamannohu hawaasa atoore doogo aanaati.

Mine biifisirate ikko babbaxxitino jillara mannu ilete baxanore loonse leelishe horo xawinoha assate hasi'niro tene diiga mine massine sunte biifinsanni.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro doru uduunne loosanno manninna loosaminno uduunni afammanno loosanno mannira biiffinsse mineno mineenna hakko gido eese giire fushanno yaatte

Misilete aana laneemoti umihuni masagaanonna masagisisano ikite leeltano woyi rosaanona rosiisano leeltano yaate gashaano rosanote egenshiisha kultanoti leeltano yaate rosu mine.

ise maati ? dana maa labbanno ? hiitoo kaameerinni haa'noonni footooti ? mancho maa dada'litanni no ? mulese awukaato muuze no ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori biifinsoonni gibbenna hattono gibbete qooxeessira noo muro leellishshanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mayiinni duu'minno? minnu kunni? waalichoho mayi uure noosi?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? manchu albaho maa wodhino mayra la''anni noo garaatikka anga mayra xaaxire nooikka

Duduwo xaadisine soorirate kaa'littanonna yannite tekinoloje qoriqorsho assittano uurrinsha ikkittanna tene uurrinsha worooni ise labbanoti lowoti no iseno mannaho addi addi gawajo iillitanokki gede qoriqortanote.

kuni seesu mini maye akata xawisannoho? leellanno kuulino hiittooho? beettote albaho buurraanni hee'noonniri maati? badheseenni hige leellannori maricho kulate horonsi'nanniho?

Kuri la'neemori seensilleho woyi biinfilleho horonsinayiiha ikkanna konne riqqinumoro woyi buudhinummoro albinke woye bisinke shaqqe biifanno kayiinni tenne mama afi'neemmo? Kuli"e.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni lekkate wodhitinnoti seesu misile mmaatikka

konne bayicho seekki'ne la'nanni woyite hiitto bayicho woy maa assi'nanni bayicho lawanno? konne bayicho noo kaameelubba mageeshshite? maa hogobbe nooreeti?

mannu kuni hiitto dani uddano uddire nooho? kuni manni footo kainohu? mamaati? mannu kuni kiirotenni me''e ikkanno? baalunku manni sidaamu mannaatinso woluno no?

kuni manni massanni nooha lawannohe? mageeshhsi manni ofolle nooha lawannohe? hiitto mannaati? hiitto dani uddano uddi're noo mannati? uurre noonso ofolle noo mannaati?

Kuni misilete aana leellanni noohu maati? tenne misilera harrichu gaarera hogombe hee'noonnirichi maati? Kuni misilete aana leellanni noohu mannaho mayi horo afirino?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiicho mine mini uduunne lawannori maatikka mayra worronnireetikka

Koone bayicho lellanoo maani woy misile xaawissanohu biffaddona daanicha ikee lellanoo manni buddu uddanoo udirre caallu hunida sessanoo woy mimiittosaa bifissanoo

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni biifannohu maati badheenni nooha lawannorino maati

kuni afantino gashshaanonna annuwa giddo mitto ikino anni maa asssanni no? uddirino kkote hiittoo kuula afidhinote? illesira wodhinori maati? goowaho maa usudhe nooho?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni intanni sagale lawanno su'ma maati yinannikka

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni mancu oso'lanni noo gari mayraatikka

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni mannu dada'lanni noohuno no duqqe noohuno noo

Kunni manchi umoho wodhihu maatiro kuli? Udire noo udanno hiitoote? Konni manchi afantino anuwa woyi gashaano ikara dandanonna manchu loosi maati?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kowiicho leellannori mannu umoho duqqe haranni nooha haqqete mereero uurrre noo beetto

Kunni sumudi mamiho? Maa xawisanno? Me'e doyiichonni doyiinno? Borro meu qaalinni borreessanitinno? Isenno mayiittanno? Giddosi noo siille mayiira woroonnite? Kaa'losi maatti?

Tini la'neemo seemo woye betto maganose huccidhanni xinbii'lite noota ikkitanna mganu hucci'noonire baala aanno magano ikiyo dafira balukku hasiisanonkericho baala huuccinno.

Borsa loonsanihu mayiiniti kunni borsi aana leeltanno addi addi seesi leelishanori maati iso worre heenooni base leelishanori maati aanasi leeltanno qalawate maricho leelishanno

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kowiicho hidhinannire duunne hee'noonniwa lawannoe

kowiicho albankeenni hige leellanno bayicho marichi no baseeti? wonbarete aana worroonni hocci dani hiittoho maaho horo aannonkeho? konne hocunni dinboonni wonbare badheenni hige marichi leellanni no?

Mannu suuqe calla haranni qarramanokkinna suuqete batoshshe gatara yine mootimma darga uuyitenna mite lamalla giddo lame barra horonsire mannu hakko mare dikko dikirano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni maa leellishshannoho sicconna badooshshe ikka dandaanno

Roore sidaami woraddara mannu bunu mine ikko sagalete mini albaani hara qasire babbaxxino garinni ledote loosso loosiranoha ikkanna kuni lende waalcho loonsanni hari quchumu suude hunanoho.

Laalo dhaggeniti noollawe suudiseno horo maala'lisano laallo giddo mitete tinni duucha basera diino affantanno diino laaltano ise lae calla maala'lommo ani.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini minna maa leellishshanni noote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori gingilchaho yinanni tinino babbaxxitino jaase loonse maga'no biifinsannite yaate.

koatte mannaho mayi horo uyiitanno? koatte nookki waro mannu maa wodhanno lekkansara? tini leellinshanni hee'noonni koatte danase hiittootero xawisa dandaatto?

Kuni lowo minni ayiiho? Mayiinni loosirinno? doogotte aanna noori ayiootti? Maninni haranni nooreetti? Kiiro me'e ikkitanno? Mineho mule mayi caalli noohu leellanno?

Lagite basera waayi gare nooha boorawa waa ikke mereerosi xalalara marinohu waayi gamira hayiso lawano hayisichi fule noohanna la'ne agura waayinke gawajamano gede agurooni gedeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu maa assanni noo? Angasara maa cu'mire noo? insa hiitto ikke noo?

mannu jajjabbunna oosi mannu tenne basera maa assanni leellanno? tini rosaano labbanno osso mayira fulta uurritino? konne leellanni noohu qoqowu gashshaanchi massanni no?

Gobbate akata mucuqi asse ku'lano sicco kone itophiyuha ayeeno dihawanoho itophiyu qansichi gobbanke sicco wole jajjabba gobbuwa ledo xaade uurrano woyte baxisano.

mini sada harre uyitannonketi ayeeti? Hanni xa aleenni yitini wodho Rosaano fushshitini? sa’inoonni isayyo umo qaagisannonkehu Rosaano mimmitu ledo ayeeti?

afantino gashshanno giddo mitto ikkinori lamu manni mimmitu mule ofolle maa la"anni no? kiironsa me"eho? badhensaanni hige leellanno sumudi maati?

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma baandiiri itiyoophiyu baandiiri amaaru baandiiri hattono woloottu baandiiri leellannoe. mancho anga kayise qaalimaalla eanni no. Manchu afooho maaske wodhe no.

Gitaare horoonsinanihu mayiirati tenne gitaare aana leelanno addi addi seesi leelishanori maati ise worre heenooni hijaari aana buurooni qalamete dani hiitooho

heedhannori ayeeooti? Dagunchu sagale afi’rannohu Halaacoydhanno kaa’lantanno mamiinniiti? Meichuna? hooga afi’ra Dawaro Rosaano la’ini? Hattono addi addi borro borreessinanni Rosaano hanni borreessitini borro huurosi yannaranna mitte fooliishsho gumulle naggi?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori beetto sidanccho labbannoti mayinnite maa assitanni uurite nooikka

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? mayra gamba yiino mannaati buxane lawannoreeti

Tini misilete la`nani heenomoti magano amantino daga ikitana amante su`mansano farsasinete yinanir faarsitani woyi farsitara qixaabani noota misilete aana la`neemo yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchote anga noori maatti? Maninni afidhinnoreetti?

Anni’ya yiinohu gobbanni ikke afeemmani? Keere galitta? Ate ooso rosu minira dihadhino? Idaayya: Mayyitanni nootta? Dirossanno? Atino isi yiiwa hoodete ha’ratta?

Kunni egenshiishi mayinniho? Egenshiishu aanna noohu tuqu xaadooshi hiikoneeti? Qoleno iimasi laalo leeltanonni noote su'mi maati? Egenshiishu aanna noohu bilbilu horo maati?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni tini misile mannimate buudhinannita seennu baxannota maa amadde nooikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni biifinsoonni baychi mammiichooti su'muno maatikka

Baattote aanna babbaxitino danni lobo noonsa saada heedhanoha ikanna tenne saadano lamewa benkanni minni saadanna dubu saada yinni tinni misilete aanna la'neemoti dubu saadaati dubu saada gidono duume yeedaalaati.

Xarmuse hojjaameette aanaho woraqatta worroonniti mule xorshine biira yinanni agatto aanaho xallinoonni woraqati qullaawa goorgisi yaannoho. Minu agattote mineetinso hiittopwaati ?

Tini misilete iima la`nemoti saamunna babaxitino daniti adi adi woraqatira ashagante nooti leeltanoe. Tinino manaho duucha horo uyitawota ikitana roore xure fushitano.

Hayyonna bude hayyonna bedeho yaa mayyaate hayyonna budeho yineemmohu mereero marichi xaadooshshi heeranno yite hedatto hayyonna bude hiikkiicho horonsi'neemmoro afootto

Itophiyu duume masikalu mamaara yine su'minenna mootimmate uurrinsha worooni galano loosisino fayyimate owaante aa ikkittanna waagu baatoshino hakeeshsha saibbo di"ikkano hate base giddooni.

Sagalenna bunu mine mitteenni loonse biifinse fananihu mannu mite hasattora daayino widooni shotu garinni hasattonsa wonshire minu mannira eo eesse harano gede hendetikka isi ?

Tenne basera leelanno addi addi uduunichu dani hiitooho qoxeesaho leelanno dubbi giddosi amadino addi addi horo maati baatote ofolla maricho leelishanno

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni leemmunni loonsoonniho qooxosi maa labbanno

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? beetto sidaancho mayra ofolitino garaatikka yaadddanni noonso

Taqa Looseemma o Danchate Rosaano hanni xa haranchonna Taqa Loonseemmo seeda qoonqo amaddino qaalla anga kayse Hanni mitto qaale eemma o’nena gurcho kulannoehu ayeeti?

Lamu goommi hodhishsha woy roorewete motorete yinannit hadhanno doogonna harre woy lubbo noo saada hadhano doogo mitte ikkituha ikkiro ma gawajo abbitanno?

kuni beetti massanni nooho? anga maa amade nooho? uddano hiittota uddi're nooho? kuni maa loonsanni mineeti? puulete dani hiittoho? me'e puule leeltanni noohe? puule qasanni noohu me'e mannaati?

Roorenka shiqattohu ateeti. Ballaho galte’yawa dagge qarrantino gara kultanno woyte godowa ittanno Wole hoongummoro weese nafa shuquna mitte kaa’looti Yaattoti halaaleho Dubbitinonta laoommona mitto barra weesese shuqunneemmonni?

Qaallate Xiinxallo nabbawannonkehu nabbabbannonketi ayeeti? Hanni konne qaale qoonqote tuqqo deerrinni babbadannonkehu babbaddannonkketi ayeete? kolisho haarafamo koka kola age egenotto?

Hiitto assine co’inse horonsi’nanni? Ago mayra agatto? Hiikku manchi hasi’noe? Uddano hiikko woritta? Shuuramo loosoho ha’rinoni? Salleela balaxxe jaalasera togo yitu: “Laitta dhagge?

Mannu nafara mayiira ofollino gamba Yee ? Mitu naxalla mitu fooxa duumo kuulaamo uddire gamba Yee ofolle maa macciishahanni no ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannanna kaameelaho ikkanna kuni kaameeli basetenni base sa"ate kaa'lannonkkeho.

Kuni muuziiqu uduunnichooti konne muuziiqu uduunnicho godo'linanni baaycho worre godo'late co'o assine wo'mankare gunde worroonnita xawisse leellishshanno misile ikkase buuxissanno.

Kunni egenshiishi mayinniho? Egenshiisha boreesinnannihu woyi xalinnannihu mayiraati? Konni egenshiishi aanna nooti borro mayinni woyi hiittoo borrote uduunichinni boreesinoonnitero kuli?

Mitturichi ha’rinshora kaimu noose Tenne kaimu ha’rinsho koraho yinanni Qoleno, jeefote ha’rinsho gumaho yinanni Tenne ikkito coy fooliishsho giddo koranna guma xawissanno xaadisaano qaalla horonsi’ne shiqisha dandiinanni?

Tini minna mayinnite? Mama afantannoreeti? Tininkimna duunantinoti hiissinannite? konni minna giddo mannu leellanno? Leellinoro me'e mannaati? Minna cufantinohu mayraati? Hatissono mageeshshite?

Kororima qurufude waajo tuma kuri baalla laalote yinanni kuri baatto loonse afi'neemmoreti insa xa karre woroonihu hidhinanni duunira manni hasiri bikki deerinni hidharati.

Jawa geeshsha egenaminokki maaxafichoti kuni alini eelli geeshsha dirinse nabbawano manira injo kalanqiro roore hedosi buuxa dandiinanni kiirotewiinino lowo rosicho adha dandiinanni.

Babbaxino Dani shittubba woyi biifado fooled uuyitanno uduunnichubba leeltanno. Batinye komodiinaho worroonni. Shiima bande laastikete wonbarera worroonni. Shitto buudhiniro danchu fooli leellanno. Kayinni danansa maati yinanni.

Konne bayiichcho mamaatti yinaanni? Uurinno seenni maa assanni nooreetti mittowa songe? Mitte lekkattenni kaxitte noohu marichooti? Mannu mayiira offoli? qarru marichi noonsa?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuni hiitte urinsha loogooti tini

Jawa geeshsha jawaatinokki daddalotikka ? Kiirote batirinokki siina albaani worre hattono batirinokkire assinenna mannu tidhinokkihu callu horonsire fullanni noonna mayi woyyano ?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini maqase labbannoti maati maa murtannoteikka

Kuni isi maatti? Maa loonsanniho? Mayiinni loonsoonni iso? danu me'e qalame afirinno? Mama worame nooya? Maaho kaa'lanooho? Maa assinnanniho? isi horo maattiya?

mannaho duuchuri hasiisanno konni giddo mittu bununna sagale mineeti togo ikke ofollino manni maa horonsiranni no? uurritino beetto maa assitanni no?

kowiicho leellanni noori maati buna anganni uduunne lawannori maati? giddo rakawootete aaniti siinnannate albaanni hige noori giira giirranni uduunneeti? mannu buna aganno hakko mare ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori gitarete. tini gitaare muuziiqu uduunni giddo mitte.

Yannilicho uduunne wo tekinoloojete uduunnicho ikkinoh ikkanna babbaxitino yanna iso horoonsira hasiissanno yannara wolqanna baxinye mannu wolqà xa'mikkinni egennotenni calla horoonsi'nanni uduunnichooti.

Lamalate Rosi Umo Doogote Dano Barru Rosi Amado Rosaanote niwaawete umo saleedu aana • Niwaawe Nabbawa borreessinsa huwantanohu me'u diiri qaaqqoti?

ise maati ? dana maa labbanno ? hiitoo kaameerinni haa'noonni footooti ? kuni sagalete yaa dandiinanni ? mannu itannote ? horose maati sagalete ?

Haqqe yinanniweyite duuchu daniti nooha ikkanna kuri giddono mitte leemmichote leemmicho maho horonsi'nanni? Leemmicho mama mama afantanno? Kaynsiro meu dirinni lophite jawa ikkitanno?

Muziiqu uduuni giddo lowo huuro rabbashanotta afi'nokkihu horo coomittano huuro afi'nohu muziiqu mitu koneti iso duuchawa hasirano mannunna halashine loonse hidhinanni baatoshe qanansiro faayyaho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni baallu mayinni loonsoonniho? aanu anunku su'mi maatti?

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu maa assanni no? Kuni misilete aana leellanni noohu mannu mayi amma'no harunsaanooti? Kuni misilete aana leellanni noohu mannu angansara maa amadino?

Kuri manni dikko shiqqi yee maricho anagasani amade leelanno insa mule noo daddalu uduunichi noo base maricho leelishanno mulensa noo mini hiitooho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuri bisoho buudhinannire lawannori maatikka mayinni loonsoonnireetikka dana hiittooreetikka

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni caamma woy kuula buurranniricho ikkanno ?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kowiicho noohu sumudu hiittoho

lamba yitano Niwaawete amado garinni deeu dhibbinni roorinni gawajjantannori Rosaano hanni konni garinni wole lawishsha aannoehu ayeeti? Xa kayinni Rosaano ha’runsitini?

Hoowette gidoonni noo hijjari ma garinni minaminnoho? Hoowe mayiinni huxinoonni? Hijjaru me'e waalichuwa afi'no? Aanasi noo borro mayiittanotti noosi? Kaammelu mayiira uurinno? isi mule noohu beettu massanni nooho?

Beetto may aanna ofollitte nootte? goowaho maa xaaxidhe noo? Umoho kunni maatti duu'nitte noori? Badheessenni marichooti noohu? Mamira hadharaatti? Ayi ledo noo?

Kunni egenshiishi maa xawisanni Nooho? Egenshiishu horosi loosonna raga bade kulatenna looso hasirano mannirano horo aanoha ikanna kunni egenshiishira boreesinnonni borro kuuli hiittooho?

Yannilicho mannu duduwani nooha E,I yinnanni horamessa base leellishanoha hiitto horonsira dandiinanni ? Yinne xa'mo shiqqinshonnitta tene horonsire afinohunna horonsiranni noohu qolla dandaano.

Lamuri no kone mitu bukko assine liinqe udule woroonihu mitu mulla derenqine dadare finxarsine bilabixxa fushine sona hune woroonni xaggichi no.

Tini leeltano misile tene yannara hasissanote mayirra yinuumoro konne woy tenne siwilla balla manich betti kaysaha ikkiro lowo geshsha mannu daffuranonoo yannasi hoorosire rahe dika'anoo

Xaphoomunni, riqiwantannotano ikko riqiwantannokki kalaqamu jiro manchi beettira uytanno horo lowote Konni daafira garunni horonsi’niro goofatenninna daafamatenni gattanno yine Riqiwantanno jiro bikkunni horonsi’ne baychoho riqiwa hongiro maa daafano?

Affini yaatto hiitte daga budeeti ? Manchu Uddurinoti hiitte daga budue udduunnichooti ? Wedellu gaccunni gacco kisiisanni godo'lanno godo'le maaati yinanni ?

Hanni xa kayinni aanchitine xa’mote malaate Way burquuqamannohu hiitoonniiti? uminni qixxeessitini isayyo borreessate • Su’mikki ayeeti? bude agadhitine borreessa’nenna hooga’ne • Qarre me”e kifile rosaanchooti?

Misilete aanna la'neemoti sumuda leelishano misileeti konni sumuditi horoseno mitto uduunicho iko mitte uurinsha bade leelishate horoonsi'nanni kunni sumudino sidaamunnita godo'lete uurinsha leelishanoho.

kuni seesa egensiisanno egenshiishshi mama afi'nanniho? beetto albisera maricho buudhitanni no? hiikkuyi afiinni borreessinoonni borrooti? me"e xuruura assine borreessine worroonni?

Lawishsha • Birranna saante badate Onte ‘A’ kifile giddo me”e rosaano no? coy fooliishsho jeefora horoonsi’roommo malaati hiikkonneeti? Kifilekki hittenneeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Marichi barraatti? mayimmansa maa leelishshanno?

Qarqaraho woy gobbate giddo nooha maala’linanni kalaqama egenna danchate yine Togoorichi mitto darga calla afamannoha ikkikkinni babbaxxino baycho afamara dandaannoha ikkana mayi horo aano?

Bushinore ishine mittowa duune worooniha ikko mannu shumate mine mare itinoha hunoha mannu cilo ikko wolereno hakkini xuure fushano kaameellati kuni.

Kunni leellano hijaari mayinniho? Konni hijaarira guunxote noohu mayi malaateeti? Hijaaraho albaanni leelanori maati? Konni hijaari gidoonni Manu maa assanni afamano?

Fano kameela doogote aana mayra uurrinsoonni ? Togooha haaro kameela hidha hasiroommona me''e birra ikkano ? Hodhishshu kaameellina halanyu kaameeli mitto bayicho mayra uurrinno ?

Sidaamu dagara udire biifate gari umisehu heeranna tinni mancho danni biinfilu uduunni wodhite nooha ikanna biinfileho goowaho wodhitinohu maati? Angate amaxitinohu maati?

Minu aaano horo addi additi maati mine minanni yannara mari ho ganbba assine minanni konni mini aana leeltano addi addi qalamma hiitoote

Kuni misilete aana leelishani noonketi sidaamu dagoomu dagana qoqowu mootima udidhano budu uduune udire angate siqqo amade noota leelishanonke yaate.

kuni kalaqunna qooxeessu mamiicho lawannohe? hiittoonni biifinsoonni ollaati? bayyechu mamiicho lawanohe? caalu uwinohu meyeeraati? badhensaani hige leellannori maati yite heda?

manna galtini? woy keere hositta? macciishshitine fichensa anga kayissinanni hossini? bude gede assine, “Keere galtini? hossini? amanyoote Woy keere heedhinoonni?

Meeya beetto labballu bolaale qodhite aleenni qolte gaawe woy jajjabbu manni woy labballu uddidhanno handaara uddidhe uurrite noo beettooti yaate.

Mannu goowa leelikki lekkuwa xaalla mayiira leelittu? Sayiinnette aanna duuname noohu maatti? Sayiinne maa karre woroonni? Karoonniri aanna maricho woroonni? Mannu mayiira ganbba yiinno?

Duucha harre alba eela hige bobakani adi adi daniri aanaho hogobe danansa biifanori mitu kolidu mitu faajullu mitu babaxitinori gonensara wayi no.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuri makeena tirre loonsanni gede kaa'lannori maati

Konne uduunnicho Manu sagale wodhate horoonsirano konne uduunnicho mayine woshinnanni? Maa horoonsi'ne loonsanni? Uduunnichi aanna babbaxino danni kuuli leellanoha ikanna kunni danni hiittooho?

Roore tophiyu dagara dagoomira umi uminsa sicci heeralla roorinonsa kone sicco siccidhano woyte insa bude sagalansa gara uddiransa gara mine mi'nite heedhano gara ikko dooshiture worte horonshidhano.

Waajjo ali eeli geeshsha iillitino uddano woy gowaane uddirinohu fayyimate mereershira loosanno beettooti woy dokiteraati yaate goowaho noori xisso la'nanni uduunnichooti.

Seessa yaano mamaari su'ma afirino angate loonse qixeesinonni hodhishshu uduunchoti kuni koni hodhishshini saada gorinanni basenni uduune hogombe mannu hasiri base ha'ne hara dandiinanni.

Horo dhaggefachishanoha kalaqamu fiyel waayi Afaarete qoqqowira nooha duuchu manni diafino kayinni egensiisa hananfiro lowo geeshsha mannu marre daa"attanoha ikka dandaano.

Duuchu Danni miidiyubba heedhanoha ikanna kowiicho noo miidi mitu mitunku su'ma kuli? Beetto miidayaho mayi hedo uyitanni amantanoro seekite kuli?

Manchu danna woyi geeshsha jawahonso shiimmaho? Gidoonni maa udirinno? Goowaho maa usudhinno? Anaanni madannitta isenno maa udi'nno? Ileette maa wodhinno?

Weesete waasa rainse woronihu giddo omolcho cume amade giddo awukado fane wore isenni qaame itanni ni mannu ,isi isera lamunkura mageeshshi xaadoshi noonsa fayyimate?

Manchi beeti heeshi woyeesate loosirenna alaa'le woyi dada'le heeranoti qaangannita ikitanna misile leelishanohu kayinni dada'le heeranno maanaati dadaluno kadhine gonxanni uduunenna diphinnanireeti.

Kuni misilete aana lelanori adi adi dani firafire ikke saga`late horonsinanire ikke leelanonke yaate kuri giddoni ate maa baxisawohe maa itaa.

Albaani bubete iimanni tarawano dhibbi gobbate uwitta kalqe qarrante shiimada xagga kalaqate wo'naltinoti qaangannitta ikkittanna hate yannara mokkoroni xagga giddo mite tene ikkittano.

Tinni lekate wodhinnanni koate faafiriku yanna yannate woyeese fushinota ikitanna sabbu yannara wodhate lowo geesha danchate tenne koate wodhanohu labaahonso mayite?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ko"attete. tini ko"atteno lekkanke gufichu gane gawajjannonkekki gedenna biinfilleho kaa'litannonkete.

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu mami manna lawanno? Kuni misilete aana leellanni noohu mannu maa uddire no? xawisa dandaatto?

Addi addi baadi xgga uyiitanno horo maati tini xagga loosantanohu mayiiniiti ise leeltanno base hiitoote mulese leeltanno addi addi muro uyiitanno horo maati

Hexxo Shetto Dhaggete giddo misilaano mereero kalaqantino mitiimma maati? Tini uddano ayra hirroonnite? Itophiyaho garbuwa me”ete? Seekkine nabbawa hoongiro gumu hiittooha ikkanno?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni mannu haantotenni maa midanni nooikka

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini hiitoo maashshineeti maaho kaa'litanno murte dandiitannote mitore

kuni seesu uduunichi maa kulannoho? kiirosi me"eho? iimasi noo sumudi maa xawisannoho? badhesiini leellannori kultae injaanoho? togo biifise maye loosinoho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? laalitte su'mi maatti? Maa asi'nanni hee'noonni?

Seesu uduuni biinfile ledanori lowo geeshsha duucha basera hasamano mannu rooru jawu daddalu woyi eote buicho gede asse horonsiranni soorro abbanna la'nanni duucha basera.

Tini misilete aana la'neemoti sagalete tini sagale addi addi danita ikkase leelishano insano muuze, awukaatonna quupheho tenne sagale ita lowontani hasiisannke

kuni manchu mayi daafira coyiiranna kayiinsoonni footooti? kuni manchi uddire noo uddano hiittenne gobbate? manchoho badheenni hige leellanni noohu awawaamurichi maati?

Beettu umo meyaa beetto gede assire wocarsire ofolle nooha ikkanna lamente anga isiwa qole diriirse umoho lede wolere woranni noo manchi no.

Kunni uduunichi addi addi siwiilunni loonsoonni uduuneeti konne uduune mayine woshinnanni? Konne uduune roonka anga hiiko horoonsi'nannironna su'mu maatiro kuli?

konne dancha gede assine loonsoonniha umu danancho loonsannihu woy murrannihu hiikkooti? kuni beetti uddirino uddano dani hiittoote? kuni beetti ayeeti?

Tinni misilete aanna la'neemoti nafara iko huxu gidoonni muro gido wore kaasirate haroonsi'nanni uduunicho ikanna konni uduunichi aanna sumudu leelano horosino uduunicho uduunichuwiinni badate kaa'lano.

Sidaancho xuma beettooti. Seeda hala'lado uddano uddidhino. Badheenni ginbete loonsoonni mini leellanno. Hinko fante oso'litanni no. Ilantinohu boonaati yinannihu addaho isi ?

kuri mini saada giddo su'mansa maati? kiironsano me"eho? danansa hiittooreeti? bayeechu noowi heerate injiinonsaho? badhensaanni noo haqqe hiittooonni worroonnite ?

Ikkado rosu mine minne dirinsa rosoho iillino qaaqquulle rosu minira eessanna rosiisa hoongiro gobbate lopho abbitara dandiitannota qajeeltinota mannu wolqa afi’ra didandiinanni yinannihu mayirati?

Xaadisaano qaali-suudda aana irkidhe calla daggannonna Umonsa dandiite uurritannokkiha ikkanna handaarra calla xaadissanno yite shiqqino hedo giddo guuta xaadisaano qaallara gara ikkino xawishshi hiikkonneeti?

Kurukurotte aanna worrenna noori maatti? Mayi bayiichcho nooho? Mannu agare nna noohonso callu no?isihu su'mu maatti? Kiiro me'e ikkanno? Hiitto horo afirinno?

Budu manni ganbba yee leelanno base hiitoote angasanni amade leelanno leelanno soqqicho loonsoonihu mayiiniti insa uddire leelanno addi addi budu uddano hiitoote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini shaanunni loonsoonniti mammi sagaleeti mayra loonsoonnite

Tini seenu lekkate wodhannokoatte ikkitanna tenne koatte horono lekka gufichu woyi kinchu gawajjannokki gede kaaalitanno qoleno tenne koatte mayiinni loonsoiniro xawise kuli?

tenne base mayiira biifinsoonni? sargete qixxaawo heedhuro togo assinanniha ikkanna xaano sarge noonso woluriraati? togo assine biifisa mageeshshi jajja xa'mitanno?

Kunni hijaari xaalla minnanni hee'noonniha ikkanna Minnamanni goofiki dogoote aanna nooti leeltano gonesira uurinse woroonnihu marichi horo aanoro seekite kuli?

Hawaasi garbi iima harano woyi buuwinsanni hodhishsha ikkanna assine loonsonni gara rosa hasirano mannira mootimma injo kalaqe rosiisomero faayya labbanoe.

tini misile leellishshannorichi maati? loosisino maati? kuni misilete aana leellannohu manchoho, kuni manchino afantino gashshaano giddo mitto ikkanna dagate lowo soorro abbino jannaati.

egenninokki daafira, “Hiitto ikke nugusu Beettu, “Ani ateraati abboommohu,” yee masaalaancho ikkeemmo?” yee yaadi Beettuno, qarru dino,” yeennasi ha’rihu gedensaanni “Maricho assattoera?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Wiliille maninni fulittinnotte? Mannu maa loosanni noohoya? Borro maa kulitannotte?

Ayidde! aanchine la’neemmori, maatete quwishshira assa hasiissannori maatiroot Maatete quwishshi mitte maate mageeshshi ila hasidhannoro, mamootenna mama ilate injaannonsaro badde qixxaawo assate lowo kaa’lo dihaasisano?

Meyaa beetto doogimaru heeshso heedhanno woyte surrese giddo kalaqantanno shetto bacate. Konninnino roore, mannimmase woy seennimmase aana iillitannose gawajjo maati?

Gambooshu nooha e'e fulle mannu fooliishshote saatera sagale saga'lanni no tini sagaleno budu sagale noote gafuma tima shaanu buuru hattono buru maali no.

Bagame sheshe baatto giddo marre mannu mine mayra mi'ninoro dianfaninna baatto hoshoshatenna gawajamano woyte lowo geeshsha giddo massano, guunjo xa nafa waajjishshano gede amadino base.

Gitaarre yannicho huurote uduunnichootinso budu huurote uduunnichooti ? Gitaarete me'e kirre heedhanno ? Gitaare mayinni loonsanni ? Gitaarete iimmanni suntoonnihu lame lekkahu maati ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori beetto ikkanna kuni beettino lekkate kaase godo'laancho ikka leellishshanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori wombarra tini mannu nooikkiti maa assitanno baychu mamiichootikka

ooso maricho la'anni nooro kuli? lekansarra wodhitinnorich maatiro xawisi? danna danna uduunne mayira udidhinoronno kuli? maricho goddo'litara qixaabanni nooro xawisi?

Hoowe uyiitanno kaa'lo maati tenne hoowe hoonbonihu mayiiniti ise mule leeltanno addi addiri seesu qalamete dani hiitooho qoxeesiaera leelanno qalaqamu dubbi aano horo maati

garbu gido leltano haqqe Qaallate Gurcho Fiche Hanni xaano “daafama” yaanno qaalira gurcho ikkanno qaale kulannoehu Taqa Looseemmo a kultannoeti ayeeti?

qaxxadha yaanno qaali fiche Qaallate Addaarro Fiche Aa kulannoehu wolu ayeeti? allaa’lanni La’ini? towaaxxanni “Laittose?” yiita, Miinji qole “Ille qolatto?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori quchumaho millissanni noo qaaquulli no quchumu qaaquulleho lowo geeshsha hasiisanno.

Dancha foole woy uduunneho horoonsi'nanni fooleeti. Konne babbaxino karso gamba assine horoonsirate loonsoonni foole woy shitto hiraanni basera lame mitte anganni amade no.

Diraamu giddo Ayyaanera iillinose qarri maati? Ba’riitenna Maa’nitu Ayyaanera kaa’lannoseta kuleennase goxxinowa heedhe hiitto ikkitu? Asso Mite 22kkII l S B Doogiso: Keere galitto Gonnama?

qaagginanni? Togo ikkitara dandiitinohu meichunna dagunchu jaalla Misilete aana leellannori maati? Niwaawete uminna misilete aana leellanno xaadooshshi maatiro hanni ayeeti Togo ikkite heedhollana ittannorinni kulannoehu?

Muziiqu masara huuronsani bandani duucha yaanna mituti du'mate mituti suuntanote mituti ciqanote mituti hatto babbaxxino garinni xaadinse loonsonnita ikkitino daafira horonsi'nanni basensa baxxittano horonsa garinni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manootti hiitto ikkitte nooreetti? Maa asittanni noo? Insa me'eho

tini mayi maashshineeti maaho horonsi'neemmote ise fushshinohu ayeti ? mayra horoonsi'nannite ? may mine worranni dana kolishshotenso hiittoote ? mayi aana ofolte no

Tenne lane'mo misile baadiyyete olirra afannittano minnana murro wesse haqqe darraricho yaannate minna woy quuchumaho minnani minna hala'laddo bayichonna caaluu haqqee

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni manchu amade noori maati ise bisohonso umoho riqqinanniho

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini saa maa assitanni nooikka horose maati

kuri rosaano angansa mayeera kayeessinoreeti? angansa kayeessinorira badheeni maye leellanno? alaba badhera higge ofoltino rosaano maayeeraati? albaansaani maa wodhite nooreeti?

Borrote uduune yinanniri duuchu dani uduuni no biire, laphise, irsase hattono wolootu insa labbanori sidaamu afiini su'mu nookkiri duuchu heedhano kuri danchawa ofoshishe horonsira danchate.

Hiro hidhinanni base tini mitu manchi loosu gara doodhe loosu kuni heeshsho woyyeessate injanoe yee hanafino looso ikkasinni duuchu manni isiwa daaye rosicho adhano loosuniha.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini maa wodhinannite buna hiissine worranni uduunneeti

Minu sambunni loonsoonniho. Minu manchi beettira qara hasatto giddo mitto ikkanna manchi beetto qiidunni, moichunninna woleno babbaxitino qarrubbanni gargaranno yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiicho leellanori maggaraja woy gaalshshiishancho lawannori maati mineetinso gobbaatikka

Beettu umuho koofinya wodhe angasi ale qole mu'ro amade leellanni no base ikkase xawissanno. Tini base addankanni biiffanno nna faayya baseeti.

Danchate sherko, hanni qoonqo duu’rantino yinannihuna? waahelu Hanni qoonqo lollongitino yinannihu may kaiminniiti? waajo sayne qiniishsha kaima assidhine sase Fushshitini?

kowiicho maricho la'anni woy maricho la'anni nootto? kowiicho worroonni uddunnichi giddo hiitto murootinna laalooti? tenne muronna laalo may iima kayinsoonnite? kayinsoonni uduunnichi dani hiittoho?

Baattote aanna babbaxitino daadano laganna uure heeranno garbi heerano daadano lagi kayinni bootote afolagarinni mitto darga iiminni diranni konne iiminni dirannoha mayine woshinnanni?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho mannu safote latishsha hijaaru looso loosanni nooti leeltannoe

Hatti yawono togo yitannote, “Baara Widira, Ingilaande hadhe higatto woyte, laoottota jajjabba ijaarraanna hala’lado dooggare kulattonkeha ikkikkinni, Itophiya layinkimeeshsho gatamarate looso loosate qodhite ka”a hasiissannohe?

Giddo mittore funge tune hogombanni kaameeli togoohu batirano jajjabba quchumara woroni uduunchi woyi ado lawinori du'namanori mittoreno ikkikki hendonni base hodhisano kaameelati.

Daddalu base ikkotto galate loonsonitta ikkitto ise hiiteno ikkittonna gobbate lophora ikkitu kawa meessima la'ne amadanna xaadanore gargara meessi gadhachoti.

Aante noo malaatta giddo “A”anga malaattanni leellinshanni malaat- ta hiikkoreeti? Aante noo malaatta giddo mitte anga callatenni loosanno malaati hiikkonneeti?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni albaho wodhitinohu beetto maati xa mayra assidhinoreeti gowwimmate yaate

Siccu mitte gobara ayimase xawisanoha ikanna qoleno mitte gobba umise sicci nookiha heedhe didandiitano konni daafira siccu mitte gobara ayimase xawishaati yinoonnihu kunni sicci hiitee gobahoro kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori daaniicho ikkanna kunino kalaqote giddo waajjinanninna jawiidi moyiichooti.

Sai barra borreessate horonsi’noonniha giraafete qiniishsha garunni la’e kaima assi’ri Maatete Quwishshi Lao yitanno, hasaawu niwaaweta qara hedonna tittirshu assaawenni seekkite hegersite afato?

kuni uduuni minenso gobba horonsi'nanniho? roorenka buudhinannire lawannori su'masna maati yinanniho? badheseenni hige leellannori maa xawisannoho? mulesi noo saaxine maa kultannote

tini misile maa xawisano? teene lalo hisine lonsoni? darchose hito ikitino? gumise maa lawano ? mayi usuronni? goddose maa qansoni? allenni hige marichi no?badhesini hige marichi lelano?

kuuni walchu maaniha lawanooho? danna hittoho? isi mayi nule noo? iso maayini loonsonni? badhesini hiige marichi noo? albasinni hige maayi noo? borro mayitanno? haqe mageshitti noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini sagale worranni xiltuwa dana kolidda mayra dirante nooikka mayi aana nooika

Roore base tunso xi'mo ikkite no iseno aganu e'e goofenna alawate nooha lawano gordu duume noohu aganu fule goofe mare heerennati.

Kunni qooxeesi quchumu gidootinso baadiyeteeti? Huxxa huxi noonnihu mayinniiti? Huxxaho gidoonni gallate horoonsi'nanni minni mayinni minoonniho? Mineho albaanni nooti hiitene murooti?

Mannu dikkote eo losiranohu togo asse egenshiishsha loosireti mitu uminsanni loosirano mitu woleho womaasha baate mannu affasira dikkosi uduunichisi horo xawo asse leelishano, umu danachi qiwate

kuni manchu wodhinohu caammu dani hiittooho? kuni lekkatenni kade noohu uduunnichu su'mi maati? mayii horora hosanno uduunnichootiro xawisattora dandaatto ?

kuri owaante uyiitanni noori mama uyiitanni nooreeti? uddidhino uduuni danansa hiittooho? afooho wodhitinori maati? angansra amaddinori maati? badhensaaanni maye noowaati?

awawu kuni hiittenne woggara daranno? konni awawi su'mi maati? kuni awawi mami gobbara afamanno? konn awawa kaanseennanso mulla fulino ?

Rosaano xa kayinni hanni huuro’ne Rosaano hasaabbine guddinni? Mito Rosaano hanni xa lawishsha shoolu rosaanchi geeshsha xa’mite dinichu dani hiitoho?

kuni dikkote mereershi mamiicho lawannohe? leellannori su'mansa maati? muronna laalote dani mamiinni afi'noonniho? tenne muronna laalo hidhate marichi hasiisanno ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Xageette garinni loonseenna noori maatti? Woroonni noori maatti? maa assinnanniho?

Doogo lende halashine seekkine loonsanni hee'nonni quchumu mereero quchumu biifi yaa gobba wo'munku coyinni lophittanni hadhanni nootta buuxa dandiinanni haranchunni.

kowiicho leeltanno ko"atte me"e diraati? hittoorichinni loosantinote? labballunnitenso seennunnite? maye giddo worre hee'noonnite albaseenni hige marichi leellanno? aliidi diri fano mayeera ikki?

Kuri misilete aana leelanno manni maricho loosanni leelanno daddaloho dikko shiqishirinori su'ma maati yinanni noo bayiichi maricho leelishanno ofolinno barcimi maa xawisanno

Gobba gashshittara ikko babbaxxitino massagora doore woranni manni uminsata massagote hayyonna qooxeesu injo kalaqire hattono seera agadhe massagiro hasiinoni garinni massagino yaa dandiinanni.

Afiini sidaamu daga giddo laalte keeshshitino xa mulli barri kawa Maganu ilama Kayisenna itophiyunni sae kalqete leellittano deere iillitenna ilenkenni la'nanni hagiidhinanni hee'noommo.

Waayi gede du'namano samuna assine loonsonni gara isi ollu ooso buuxino, togoore loosse eo affi'ni doogo shotta ikkitino gede afe harunsittano gede qajeelsha ee egeninohu no isi tene assine loonsanni gara afinohu ?

mulla noo mancho Albiidi Huwato Rosaano sa’u yannara ronse daqiiqa sa’nummo roso qaagisannoehu ayeeti? Taqa Loonseemmo Rosaanote sai barri roso qaagisinsa.

Konni qoxeesira leelanno addi addiri maati mule leeltanno beeto maricho loosani leeltano konne qoxeeesa addi addi garini biifinse loonsooni gari hiitooho

koye loonsanni hee'noonni hijaari gallannihonso loosunniho? loosu uduunni maye afamanni no? loosayi noohu me"e mannaati? badhesiinni hige noori maatiro afootto?

Lekkate dodasho heewisamate kaayyo afidhe dodano dodamancho Zerife wondimalemuti ontu diro du'ma lekkate dodansho heewo giddoni ittinsonise gedeti xawinsanni hee'nonnihunna korkaatu maati ?

Kone misilete aana leelanni nooro borrotenni xawisemoha ikiiro aane noo garinniti xawiseemohu hakunno hoogu aana raainse woroonni weesete waasi leelanoe

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori bisoho riqqinanni qiwaateeti. tini qiwaateno bisonke shaqqishate kaa'litanno.

tini leeltanno minna maati haqqeno maati danaho mineho buurroonni kuuli hiittooho minu rosu mineetinso fayyimmate uurrinshshaati ?giddo loonse biifinsoonnihu mayraati?

godo’linanni? hiittoonni godo’linanni? Qunquma hiinfanni siwiili Rosaano, la’ini? niwaawe giddonni tonne duu’rantino Hanni mitto lawishsha kulannoehu qoonqo amaddino qaalla daftari’nera kultannoeti ayeeti?

Maati? ishine hasiissannonkeri maati? dandiitanno? Umi gufo huurokki naggi assite nabbawinsa. horoonsi’nanni. Rosiisaancho su’mi ayeeti? Ayiddinni mamote dayitta? Leellamo hiikkolla no?

Konninni kainohunni anunna ama uminsanna oosonsa heeshsho hasiisannonsare wonshi’ra didandiitanno yine Lawishshaho, rossano oosora hasiisannonsaha rosu uduunnicho hire wonshate woy dhiwanteenna xagisate ikkannohu maati?

Tini misilete la`neemoti makeenna albba ale hige motorante ikite caabicho tayiise sa`e haddhani noota la`nani heenomo yaate yine hendemo woyite.

Minu mereero shaalaado woy minu mereero noo shaalado doogooti. Tenne doogo mereero lamente qaccera danchu mini miname afamanno isino haanju kuulihu.

Yannitte xagga aante noori giddo hiikko garinni shiqqanno? La’ini qorowote malaatta giddo sijaara wiliishsha hoolantinota ikki- tinota xawisanno malaati me”e kiirora no?

kuni maali murimure bidi assine hisinaratiro afatonni? issino sadate bisu kifile giddo mayine woshinani dargin fulinohoro kulie? konni maali qeechisin maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori murote. tinino awukaato ikkitanna aanisenni afi'nanni gumi lowo horo afirino.

Tenne yaatto addintanni halaaleho yaate lowo geeshsha qarrisanno. Korkaatuno mittu manchi mini ayiddisira hasiisannore qixxeessi’rikkinni wolqasi fajjitannohu gobbaanni ooso ila lowo qarra afidhino?

Kuni misilete aana leelani noohu garibu waati Kuni garibu wayi mite gibarra heerasi aano horro noosi tini aano horro umihuni turisite dage da'atate uyitano horro noosi, layikihuni mite gobbarra quluxumeteni afinanni horronnà ayyerete gadde danchumarra

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni tini duunne worronni sagale hidhine intannite su'ma maati yinanniteikka

Woldamaaneeli Dubbaalihu ilaminohu mamaati? Woldamaaneeli sharro hanafinohu mageeshshihu hee’reeti? Woldamaaneeli sharramasinni abbino soorro maati? Woldamaaneeli dagate giddo ayirrinye afi’ranno gede assinosiri maati?

Woy ma kaa’lattoera nugusuwiinni ba’raa’ra adhe higanna kuleemmohe?” yee qolisi. Techo kayinni hattenne wodho Rosaano fushshitini? hanni hattenne borro giddo Rosaano borreessitini?

Xullame shotta angate ayirrittanokki sanbele tenera amuwu lowore wodhe horonsirano lawishshaho dikkotenni muronna laalo hidhiro mittowa rikki'mi asse wodhe amaxano.

Mitto darga kuussame heeranno wayinna daadano wayi heeranoti anfoonnitta ikitanna kunni woyi aanni hodhishira horo aanoha ikanna konni wayi su'ma mayine woshinnanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori godo'le godo'lanni noo manni me'eho mitto dana mayara uddirinoika

Taqa Loossinanni Rs Fidalete jawishshi G nna xa’mote Rosaano, aante noo shae giddo noo malaati ? e’a noosi hedo co’imma agarre qixxeessinoonni Lowo geeshsha danchaho ikkano?

Seenu uderi biife ofolle saga'lanni noo dagale maati? Kunni seenni lowo geesha udere biife noonna udire noo udanno hiitee daga xawisanno udanooti?

Birihaani E-liqoo wolootu daddallu banke wiinni mayinni baxxitanno ? Birihaani baanke E-liqoo dagate maayi garrinni egensiinsanni ? Birihaanni baanke "8292" bilbilu kiiro bilbillanni woyte baatooshshu noonso dino ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannu maa loosanno kowiicho konni fafirikira

Yannanke faayya ikkitinohura duucha kayyo noonke koni albaani afi'ne egeninoommokkiti lawishshaho woxe adhate baankete mine calla doya gatenna silkete calla soye mannu hajosi tidha.

Taqa Loossinanni Taqa Loonseemmo Rosaano, hanni xa “Qarqaru Hanni niwaawete umo rahenna suwise Gade gafa lame” yitanno niwaawe nabbawannoehu ayeeti?

tenne mirte mama afi'nanni mirteeti? tini mirte noohu mamaati? tene mirte ayi horonsiranote roorenka? mirte tenne su'mi ayeeti? tenne mirte mayiinni loonsanni?

Geeru garo moote sidaamuri xirchamu lowo geeshsha biifino dagunchu goga udidhe bise siwiilunnitta jawa qodhite jawa geeshsha uurrinsha afidhinore baxisinoe geerru

Kaameela loonsanihu mayiiniti konni kaeeli aana loonsooni addi addi siisi leelishanori maati idi afamanno base hiitoote mulesi leeltanno addi addi minna uyiitanno horo maati

Mayra mini udduni gido la'enanni? dhaggete ayiddi me”eho? Insano ayeeooti? Dhaggete widoonni sayinsara goxa labbeennansa kosho kissanno woyte hansoonni sokka maati? Rosaano la’ini?

Kuni dubbo ikkana gobba saada heeratenna manchi beettira horo aanboha ikkanna Kuni dubbini mama nohooro xawisie? Qoleno Konni dubbi mereeri noohu waajuri maati?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni dhiwame goxe noohoiika

Gaashete gide daanke buletenni budenna gane iso qolle babbaxxitino qaamatto qixeessine ise giddo worre loonse mine itano dikkote base daddaluha fanene eo gamba assira dandiinanni.

Tinne misile aana leelanno wedelli maricho loosani leelanno badhensaani leelanno huxxi marichi horo afirinno mulensa leeltanno muro uyiitanno horo maati